Apa pane ndiro ine nyama. Panoratidza kuti pane nyama uye nemuriwo nemadomasi akachekwa ari mundiro mune supu. Kumberi uko kune madomasi asina kuchekwa uye panoratidza kuti ose awa ari pamusoro petafura yebhurawuni.

Apa pane muchero unonzi bhanana uri kumadziro. Kumadziro kune zvidhinha zvisina kuvharwa nesimende.

Apa pane vanhu vanotengesa madomasi, mahanyanisi nemagaka echirungu. Pane mukadzi mumwe chete akagara ari kutengesa zvinhu izvi uye panoratidza kuti panzira panofamba nevanhu.

Iyi inoratidza kuti inzira. Inzira iri pasaidhi, iri pasaidhi pojurahoro iro, pane miti yakareba.

Uyu muti unonzi mukonachando usingakanganiswi nekutonhora kunenge kuchiita kunze. Unoramba uri girini.

Apa pamba, pane motokari imwe chete, ipowo pambawo pane imba idoko. Panewo bindu rine muti wemudomasi kana kuti wemhiripiri umwe chete, uye nemahanyanisi.

Apa pazere masora, mumasora umu mune marara ezvigubhu ne nemapepa. Kumberi uko kune motokari mbiri uye kune mugwagwa. Mugwagwa uyu unemarambi mumativi uye parikuoneka mawaya emagetsi.

Pane mbada, mhuka irikuonekwa apa imbada, irikufambira munzira inoratidza kuti pambofambawo nemudhudhudhu.

Apa pane vanhu vanoita zvekutengesa. Pane vanhu vashanu. Zviripo zvirikutengeswa zvirikunyanyisa kuonekwa , magaba emafuta nesipo yekuwachisa.

Apa pamusika. Avo vanhu vari kufamba pamugwagwa. Kumashure dzimba dzomu imba yomuturikidzwa ine kambani yokuti bhetin'i.

Uyu mugwagwa unofambira mota. Pari kutofamba mota uye mugwagwa uyu une miti mumativi ose avo kumberi uko kune jurahoro.

Iyi miti iripadivi penzira kumberi kunoratidza uye kuti kune miti uye nematanda anetambo dzemagetsi.

Apa panoratidza kuti pane nyama. Nyama yakaiswa karinga netomato sosi pamusoro uye negirinhi pepa pamusoro nemhiripiri.

Apa pane vanhu vaviri vari kuoneka, nemota nhanhatu uye nedzimba dzemuturikidzwa, mahofisi eNedbank.

Apa panoratidza kuti ibhiriji riripamusoro perwizi. Ayo masora anowanikwa murwizi. Uye kumberi kune miti yemibhanana, mibhanana kumberi, kumberi uko kuzere miti nedzimba.

Apa chitima cheruvara rwegirinhi. Chine marata machena uye panewo ruvara rutsvuku. Pane munhu mumwe chete uye chitima ichi chiri pamusoro penjanji.

Apa nemavakirwe apakaita panoita sekunge pachikoro. Avo vakomana vaviri vanenge vari kubva kuchikoro kana kuti vari kuenda kumahositera. Apa pane mashizha nemiti.

Apa panoratidza kuti panotengeswa fiyuweri yedzimota uye panotengeswa zvakasiyana siyana nekuti pane dzimba dzinoratidza kuti dzinotengeserwa zvinhu apa padhuze dhuze apa ndepe girinhi musaidhi memugwagwa.

Apa panoratidza kuti panochengeterwa mota dzevanhu vanenge vachishanda mumahofisi dzakavharirwa zuva nematende awa. Pamberi padzo pane mugwagwa kwozoita motokari kumberi uko.

Apa panevanhu vaviri, vati kurei, varipamberi. Kumashure kunevanhu varikusunda, varikusunda zvinenge zvekutengesa. Masikati, kune zvuva, uye apa panenge pamusika.

Uku kunoratidza kuti kunhu kunochengeterwa huku. Idzo dzimba dzakatirebei dzinoratidza kuti dzimba dzinochengeterwa huku. Apa patiri pagomo. Muzasi umu muzere masora ne miti. Kumberi uko makomo.

Apa panorimwa zvikuru chibage. Idzo dziri kumberi miti uye nedzimba dzinogara vanhu. Ayo matombo. Matombo.

Apa panze panemiti miviri uye panoratidza kuti panzvimbo panogarwa nevanhu. Panevana varikutamba varipanze nedzimba imwe irimujuraho, munemotokari irimo uye pane zvimbuzi zvepanze.

Iyi inoratidza kuti indiro ine zvokudya. Mune nyama, mune mbatatisi, mune bhinzi uye nesupu.

Apa patirikuona pakanyorwa pajuraho panoratidza kuti pane chikoro chavana vadoko chirimukati imomo mune miti. Panoratidza kuti panzira panofambwa navanhu.

Iyi inzvimbo yekutengesera. Panoratidza kuti pamugwagwa panokwanisa kukwirirwa mabhazi nevanhu. Pane vanhu vaviri/ vatatu varikuoneka.

Apa panoratidzawo kuti panokwirirwa motokari pachiteshi, uye pane vanhu vanotengesawo vanenge varipo .Apa mutereri anenge achitokorera vanhu kuti vapinde mudzimota. Zvino pane vanhu vaviri pane vanhu vana.

Apa pane matangi, pane matangi emvura, pane miti uye nemasora. Panoratidza kuti pane nzira.

Pane mashizha emuti unonzi mumango uyo une maruva anoda kuita mamengo uye kumberi kwacho kunoratidza kuti kune waya dzemagetsi.

Apa panoratidza kuti pazvitoro panotengeserwa zvinhu asi kuti pakavharwa. Pane vanhu vakati wandei , vamwe vakaungana vanhu vechirume, uko kumberi kune mukadzi mumwe arikuoneka nevamwe varikutengeserana. Apa panzira panofamba nevanhu vachipinda muzvitoro

Uyu muchina unoshandiswa kuita madhidhindi enziyo. Pane tambo tambo dzinoukonekita uye muchina uyu wakagariswa pachituro.

Izvi zvinoratidza kunge ndezve hun'anga. Pane nyanga, pane midzi, pane girazi, pane reza, pane rinoita kunge imari ye koini . Kozoita dhishi ritsvuku nemucheka mutsvuku nemucheka muchena.

Iyi inoratidza kuti kuti chituro chekugara chemuhofisi chitema chiri pasi pasimende pane dziro richena.

Umu kunoratidza kuti kumusha apa pazere masora pamberi patiri kuona pazere masora apo pane miti yemumango inoratidza kuti yakakomberedzwa yakakomberedzwa newaya iyo miti apo panoratidza pedo apo panoratidza kuti pane muriwo wemubindu.

Apa pane muti wemusau unomera minzwa uye pane masora. Apa panoratidza kuti panogadzirwa rodhi kana kuti parikuita zvekucherwa kuti pawanike zvicherwa zvinotengeswa zvichiwanisa mari.

Umu munhandare yekutambira bhora. Apa pane vanhu vaviri vachena. Ukoko kune vanhu vakagara vanenge vachiwokera bhora.

Uyo mudhuri usati wapedzwa kuvakwa imba isati yaiswa marata kumberi kune miti kunoratidza kuti kuti kune juraworo uye ayo pamberi pemba masora uye iyi inoratidza kuti inzira.

Apa panoratidza kuti pane zveuna'nga, pane mukombe imwe ndeyenyanga imwe ndeyemapudzi. Pane micheka imwe ineruvara rwezvitsvuku nezvitema nezvichena imwe ineruvara rwezvitema nezvichena.

Apa panoratidza kuti pachikoro nokuda kwehanzu dzakapfekwa navanhu ava. Pane macheya, pane vanhu vakagara pamacheya vanenge vari kutaurirwa zvavari kuudzwa. Vakagara pamusoro pesora regirini. Umwe mukadzi nemurume avo vakabata mafoni.

Umu munoratidza kuti mudhorobha nekuda kwedzimba dzemuturikidzaniswa dzatinoona kumberi uko. Ava vanhu vanotengesawo zvinhu mumugwagwa unofamba nevanhu avo vanotengesa mabook ava vamwe vachitengesa shangu uye pane vanhu varikufamba mumugwagwa umu.

Apa pamugwagwa panoratidza kuti pazere zvitoro zvekutengesera uye kumberi uko zveyero. Pane motokari mbiri nevanhu vari kufamba kumberi. Vari kufamba kumberi kune zvitoro.

Apa panevarume vana. Asi vatatu ndo vari kuratidzira muviri yavo nemafesi avo. Vanoratidza kuti ndeve chipositori, vakapfeka nhumbi dzichena netsvimbo, uye nekuchengeta ndebvu zvinoratidza kuti mapositori.

Umu munoratidza kuti musango. Musango munemiti yemiminzwa iyo inoratidzikira kumberi. Apo pakaita patema panoratidza kuti pakambotsva asi kukamera futi huswa.

Apa pane mukadzi ari mumba. Aripadivi petafura nhema. Pane mubhedha unoratidza kuti unenhumbi dzinoratidza kuti dzaka sonewa.

Apa panoratidza kuti pamusika. Pane vakadzi nevarume. Ayo matangi emvura anochengetera vanhu mvura kuti wawane mvura uye kune zuva. Uko kune imbawo inotengesera vanhu ine marata inoita kuti vanhu vasatsve.

Apa panemunhu mumwechete wechirume arikufamba uye arikufamba mumugwagwa munoita sekunge muchangobva mukunaya. Panemota mbiri uye nedzimba dzemuturikidzaniswa.

Apa pamusika panotengeserwa muriwo. Kunyanya ipapo parikuonekwa madomasi matsvuku. Pazere vanhu varikufamba uye pane nzira yakakura. Parikungooneka motokari mbiri dzoga dzichena. Rori iri ne irikumberiuko. Dziri kumberi uko idzimba dzekutengesera.

Apa panoratidza kuti pamusika pazere vanhu. Pane vanhu vanotengesa madomasi. Uye pane dzimba, kumberi uko idzimba dzekutengesera.

Ichi chitoro chatiri kuona apa chine solar pamberi pacho. Uye apa inzira inofambwa nevanhu.

Apa mudhorobha murikuratidza kuti muchangobva mukunaya, pane mugwagwa uzere motokari uye pane miti irikuonekwa yegirini, apo panoratidza kuti imba inochengeterwa motokari, imba yemiturimidzanwa inochengeterwa motokari mudhorobha.

Apa panoratidza kuti pagoni, pagoni pemba. Uye imba iyi inemaitara pasi Panemufananidzo vakadhorowewa une muti nemunhu nechibage, nevanhu nechibage.

Iri rinoratidza kuti inhandare rinotambirwa bhora. Pane murume mumwe chete ari kutamba bhora akarukwa madhiredhi.

Apa panochengeterwa motokari dzinogadzira mugwagwa, iyi motokari iri pamberi inoshandiswa kutakura mavhu kubuda nawo mumugwagwa uye kutakura mavhu achiiswa mune dzimwe motokari kuti anorasirwa kure.

Iyi indiro ine sadza, muriwo, bhinzi, nyama nemagaka. Zvinoratidza kuti zviripatafura uye mundiro chena.

Nemasora apa panoratidza kuti pane rwizi, awa masora anomera mujinga merwizi, kumberi kunoratidza kuti kune imba iri mujurahoro kune miti kumberi kwedzimba idzo.

Apa panzvimbo panokwirirwa mabhazi. Panoratidza kuti mudhorobha nekuda kwedzimba dzomuturikidzwa dzirikumashure kwemabhazi. Kwakazara vanhu zvinoratidza kuti vanenge vachitengesa. Murume akagara pamberi apo anoita zvekutakura mabhegi evanhu achivabhadharisa achiwana mari.

Apa panzvimbo panoratidza kuti pane zvitoro zvekutengesera, apo pane vanhu vatatu vari kuoneka mumwe chete ari kuenda vaviri vari kuuya kuno iyo inzira yesimendi pavari kufambira.

Apa pamugwagwa unofambirwa nemota unoratidza kuti uri mudhorobha. Idzo dzimba dzemuturikadzaniswa dzinoratidza kuti apa pane chikoro cheChambioni koreji uye kumberi kune marobhoti. Pane motokari nhatu nevanhu vaviri varikuoneka

Umu mudhorobha mune dzimba dzemuturikidzaniswa. Dzimba dzemuturikidzaniswa dziri pedo kuratidza kuti zvitoro zvinotengeswa nemarunhare anoitwa iwo Techno, Itel uye neInfinix. Pazere vanhu kumberi uye pano apa pane mugwagwa unofambwa nemotokari kunyangwe pasina motokari dzacho.

Apa panoratidza kuti pamusika panotengeswa muriwo. Apa vanhu vakati wandei varikufamba pamugwagwa. Uko imotokari inenge inotakura zvimwe zvirimwa zvinenge zvichiuya kuzotengeswa huye ava mai vakasenga bheke nechimwe chinhu pamusoro pemusoro wavo.

Apa panzvimbo inokwirirwa mabhazi pachiteshi. Pane vanhu vazere vamwe vakasenga mabheke vamwe vakasenga vana vavo.

Apa pane vakomana vebhora vanotamba bhora varimunhandare yegirini. Vakapfeka nhumbi dzeruvara rwedenga vari vanomwe.

Umu muhoro munogara vanhu kana vachida kudzivirira kubva kuzuva kuti vasatsve nezuva uye pane munhu mumwe chete akagara apo. Idzo dzimba dzineruvara rutsvuku.

Apo panoratidza kuti pasi pane hozhwa. Ako kachipukanana kanonzi hozhwa.

Apa pane ruva rwe ruvara rwe pingi uye nemashizha e girinhi. Pasi pane mashizha akaoma.